soo yaga bo ndiik xar tax fi'ino o cung bo heure nene o sogo fi'an?
Ok yaaga boo fa ndiik o nananga fi'inum ten refu yee yen débuter a kaam neew nda uto yaga aussi platforme ke comme ke comme neke nee ta nandatna ndiiki nand'iran au debut o ɗeetangan vente en ligne kaa soog o xeewaa. Kaa soog o xewaa a soog o fi'aa des années donc soog o mbaag o ndokaa ten kaaga waralu rok'iim ten yaaga bo fa ndiik a jega wa ngar'ina meen a ɓekaam a mbi'anam vente en ligne o tapé anga o ga'aa in ga' produit les sacs de 25 kilos mais ko war o actualiser an chaque jours ko war o ɓekaa maaga produit lakas publier a publier i a kaaga soom o ndaa refee lakas.
so xa xa manam xa difference u wo fo jem of fo fo jem lakas we ? ke moƴna tax genre wiin we mbug o njik fojemof to njikee fo jem lakas we ?
A fo jem de ka jeg qualiter a jega wa andoona yee produire anga fo jem a sutanganooyo ko ga'aa wa sutna a njum ta coco ta fi' ta ta xal.

Waw o ɗeetangaan yene andoona ye kaam rok no marchée fe Niger livrer ma me soɓ'uma da livrer a chauffeur ke naqna fo jem ole a ɓisin no client lakas ke rek client lakas ke ga nga la difference fo fo jem eetan ke da eet'ina nqotaayo.

A tasangaa kam fe o recolter angaan o ga'in a refanga comme genre la loq a miñanga ta ɗuqtu ten bo o soɗaa o ga'in ndaa kaaga fop kaam eviter an bo wiin we naqanaxam aussi.

foof fo foɗaxu laaga o laya lay kaam nan ka fi' nen comme ten na ten na taxaa fojem ole ranig wala wala tena taxa fo jem ole xool ?
Non foofi foɗaxu olaga o atiidangan no fo jem ole ka refa foof la andoona yee waaga te seeyin fo jem ole manam taskatee grain ke fo jem ole O atiidanga foof laga tin o ɓekin kam o qol le ka taxa o jeg ka o laxadtaa bo bo naaqa kaaga taxu bugangaa naq um atiid foofi pour waag o jeg kaam laxadta <sniffs> parapport aux autres a jega wa andoona yee a mbugangaa naq ka nqaƴka o qol le bata weer koŋ,

foof laga o laxad ta foofi kene yo ndi wo ina atida foifi mene ?
Non nem o atiidaa foofi foofi maag ola a refa um gekin no bassin ke bada ɓoɗax nda refee yee o inoor mbind na atiid foofi foof le maag ole refa na refa basin ke. o ɗeet bassin na andoona yee a foɗaxa tol o suurnin no fo jem ola andoona yee sooyinkiran o laxadtin bata xool .
<noise> kaga ne jegaa coono ?
Non non kaaga jegee beni coono parce que no hygiene of a fogu pour o waag o jiku jegee ben coono jegee ben probleme ina ge njega maaga prbleme.
So nam o natta a cikax ale wo' nam o nattan wo' bo geeka xaalisof nam o gektan aussi?

Gekan um waranga rabid um ret fi' retrait xaalises moom neen mo geka no poche parce que jegee securité maaga neem nattaa a cikaxes ten refu yee journalierement kum jikwuuma kam bindan aussi,

soo xaye ku investir oona mene xaj fa nanga ga'an ?

Mene xa qiid axene moom ke i ɓekaa ten i nanga ndaawan yenisaay itam oxa ga'oona koy waagkee gestion a utiliser ka andoona ye itam waagee sutu no saison ne ndaa mimoom investir anga moom nam o daawaa ke investir uma ten.
so nuun bonu njikooka njikooxa no manaam ak niger yiin mene yiin kan ndetaayo nuun fo qoox nuun?

so livraison fe wona rabdan ndi ten na rabdan ?

soo coono fum o jega pour ay cikax ale yiin kene yiin coono fum o jega teen fo na qol axe ?

waagkiro jiku o bugo jiku jeg client bugo jiku roog fe deɓaa kaaga fop probleme a refa wala o sarse fo jem ole bo pare war war o soɗ fo jem ole war o sutin war o charger kin roog fe deɓa yaqin. Kaaga fop jafe-jafe refa pour o waag o ret jikook aussi waaga jeg jafe-jafe a cikax parce comme anda meen no nat fe mayu neero publier a kaaga fop jafe-jefe a cikax a ref kam fe.
<noise> xar bugo ɓato yok teen no ke andoona yee i layanooyo <noise> i layan to bug ka i mbatin ten o yo <smacks lips> jangi o temps of ko.
<hesitation> Ke buguma ɓato yok teen ten refu ye par exemple na xa cikax alene Etat waaga dam teen bo a cikaxa le yoɓ nam Etat damitka ten bo a cikax ale yooɓ ten refu yee Bep indutrie ke ndefna Senegal comme seldaf comme Senico comme Patisen comme Amo industrie wene andoona ye ga ndef men oyo Ta fexey bo i njega fo den kena layel convention i signé a fo den convention da nqotaa fo jem ole refna sene fo jem Egipte wala Bresil wala o mbiñ o lakas.

Mais da mbaag o njika ka aussi ino xana enranger a in i nga' teen a qox in den da nga ten a qooq den.
Gan njeg groupement na andoona ye wa we andoona ye den na njikwaayo fo jem ole yiin kene yiin?

Mais koy jegee doole makafulee a soxla'a damtel pour a waag o maak waagafulee jik fo jem ole producteur ke fop kaaga taxu fit fe jega yenisaay o ga' wana mbazarde.
nuun nu mbaage creer ma andoona yee comme genre nu njegooyo ay emploie yin wene yin nu mborme'ooyo wiin rew wo goor ro fop ta fi' comme école

so mene tenue kum nu ɗokwa yo pour <hesitation> njalooyo ?

de nuun fop na ndokwanooyo?
Fop na ndokwan bo i commencer na recolte in ka i ndokwa xa bot in fop yenisaay koy ta manquer baya andoona ye ko recolter a ka manquer ka parce que waagkiro produir fop waagkiro coox fop xa gant parce que we na mbudida ka maya.
konn instant kene nu ndefe no kene gan ŋaƴa rek pour nga' fo jem?
Mee ta refna no ƴeew rek i ndefu i ndefafulee no recolte ga i ƴeewaa pour njeg fo jem i njeganga koy andoona yee ku ndekolte'a ke i ndokka fo jem ole kaga ka laac hygiene a laac roku bot gant roku lunette cooxin xaqum dal naaga i mbi'taayo
So instant kene nu mba cung o nqool a nqum pour jeg fo jem ?
Mee ta refna koy fat i mbaag o lay ee fat mbaag o lay ee o mois de fin Janvier mi frevier xan i njeg fo jem vers le 20 fevrier xan i commencer njegaayo ndecolte'aayo fo jem o ndang o ndang

So o xiid ole podnum podnum <crosstalk> podnum nu mbiyayo nu nqooxa ten?
A donc o ɗeetangan no saison ne i mba mbi' 2 a 3 recoltes <crosstalk> waaga njeg teen 2 a 3 recoltes mais o ɗeetangan fagun faak recoltes ɗik soom i mbiyu wa i mbaaga mbi reclolte ɗik bo na tadik. Mais nak o ɗeetangan fagum faak recolte ɗik soom i njegu yaam roog fe ka teel o ɗeɓ kaaga taxu i mbaag'ee ndekolte a caf a mayu .
<crosstalk> ma weg ta koy ?
Meem wegta koy ten refu ye ten refu simna nuun nun fop sante'a nuun simin ndef leng sax um simna den aussi parce que kaam lay ee a ndama yo ten bon mbadiid mene. Laya Etat fe ke lay'uma rek layan ne fata gara ɓek o ɓayum no filiere sel fe qupun ke te ɓekna teen yaam a ɓekan atravers la DER mais fa mbaat o damit a ande filiere na ando